Mufananidzo uyu unoratidza mushini unoshandiswa nevanoita zvekuvaka muviri. Une manhamba akanyorwa ipapo uye pasi pakawaridzwa jira dema. Kumadziro tinoona ruvara rwakacheneruka.

Varume vanokwana kuita gumi nevaviri, vakapfeka mashati eyero nezvikabudura zvitema nemapushi kana kuti shangu dzitema. Vari kuratidza sevanofamba. Mumwe wavo akapfeka kepesi itema, mumwe akapfeka kepesi yeyero.

Hamvuropu zhinji dzakapatsanurwa nemasaizi akasiyana siyana dziri kuratidza kuve mushopu dzichitengeswa uye dzakaputirwa mumapurasitiki.

Idzi ishangu dzinoratidza kuve dzechikadzi dzitema dzine tambo nhema zvekare dzichive nehiri chena munhu akamira akapfeka bhurukwa rebhuruu.

Vakomana varikutamba mutambo webhora munhandare, vakapfeka nhumbi dzitema. Pamashure pavo pane murume akagara pachigaro, neakapfeka sheti tsvuku. Mumashure zvekare kune miti yakasvibira nemotokari yesirivha. Zvekare kune vamwe varume varikutarira mutambo uyu.